Gbampiɛla bipuɣinsi mini bidibisi m boŋɔ ka bɛ kuli niŋla suhupiɛlli ka kuli bahila lari n za jiŋli gbini ka bɛ puuni so yɛla liiga ʒee n gbaya ka zaŋ o nuu gbaagi ŋun ye liiga piɛlli ŋɔ ka pili zipil'sabinli ŋɔ ka paɣa so n za bɛni ka ye liiga sabinli.

tumtumdiba ŋɔ ʒimi niŋ nimmohi pam bahi bi tuma zuɣu bi tumdila kapinta tuma ka ku niŋ nimmohi pam bahi dizuɣu ka yɛ bi tuma ni niɛma bi paai bi niraba apɔin zuɣu bi niŋ suhupiɛlli pam bahi bi tuma maa zuɣu

Ashipti duuni m boŋɔ ka bipuɣinsi ata ŋɔ kuli beni m maani la duu ka bipuɣinga yino bia maa n soŋ ka o yela liiga piɛlli ka bipuɣinga maa gba ye liiga piɛlli ka so za nyaanga sa ka ye liiga sabinli ka ka yrla liiga piɛlli n tam dizuɣu.

Paati paati saha m boŋɔ ka Paɣasara mini nachimba lee niŋla suhupiɛlli ka yohara ka do'so ye liiga sabinli ka yohi ka kpa ninkpara ka pili zipili sabinli ka paɣa so za o luɣuli ka ye liiga piɛlli ka pilila zipil'sabinli.

Alaafee tuma duu m boŋɔ ka bidbsi ayi ŋɔ niŋ ninmohi ni suhupiɛlli pam m milinda duu ŋɔ ni ka ŋunboŋɔ kuli mili duu ŋɔ hali n ti la n nyiigi o nyina ka ye liiga piɛlli ka piri namda sabinli ka zaŋ bokati zali zaɣa ʒee ka kuli wumsi o zuɣu.

Paati paati saha m boŋɔ ka xuɣulana kuli yina n tam o loori zuɣu ka yela liiga piɛlli ka pilila zipil'ʒee ka sokam kuli niŋ suhupiɛlli ka lora yaɣini ka do'so za loori maa gbini ka ye kparigu ka so gba zaya ka ye liiga piɛlli m gabi bɛni.

paati paati saha m-bɔŋɔ ka niriba ŋɔ kuli niŋ suhupiɛlli pam m-bahi bɛ paati zuɣu din kuli yɛn niŋ ka bɛ paati di bɛ pili zupil' ʒɛhi ka ye daliya sabila ka niŋ suhupiɛlli pam zaŋ yi paati paati maa zuɣu.

miriba ŋɔ niŋ suhupiɛlli pam n za lora ŋɔ gbini ka niriba kuli za bɛ nyaanga jiŋli ŋɔ gbini n lihiriba a mulidaa lari ka afa ŋɔ la hali ka o nyina ti yina ka pili zipiligu ka zaŋ sariga vili.

Fukumsi niriba m boŋɔ ka bɛ yina m ti to ayirimo n doli palli ŋɔ ka gbibi malfa nima ka sheba pili zipilti ka zaŋ ninkpariti n niŋ bi zuɣuri zuɣusaa ka jirambisa be nimaani ka tihi nan za nimaani bɛ niŋ ninmohi pam.

Kohamma ni damma shee m boŋɔ shitɔɣu maa kuli palila luɣuli kam bidibsi ata n kuli be dipuuni ka yino kana ni o ti da ka ye liiga piɛlli ka sola jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli o ni kohari binyera sheli maa puuni sheli m boŋɔ dini n nyɛ chibo biɛni sichiri nima biɛni ka tima biɛni.

Maka m boŋɔ ka sokam kuli chena ka zaŋla chinchini piɛla n gobi ka sheba yela niɛn'sabla ka niŋla ambrada nima ka so chena ka ʒi baaji ka so gba ye liiga sabinli n zaya.

Jema duu m boŋɔ ka niriba ŋɔ kuli niŋ suhupiɛlli n jemdi bɛ duuma ka sheba pobi nangbani pɔrisi ka sheba ye zabba nima ka sheba mee so jinjiɛma mini liiga niɛn sabila ni niɛn'piɛla.